haleh bu jigeen bu sahseh .

Kii mungi tork wone ganaaw laitu ay rawam yokusi karaw tork daal waaw jokhe ganaaw.

Lii dee moto la, moto bo khamneh, ay nit nyu weeh yu goor ak jigain nyo fa tork, nit ku nyul kangi langaamu mom si moto bi si ganaaw Waaw, moto bi di dawal nyii dem, famelni deen dem di setaan, den nyow si dekabi, di seet.

dewwu puur dehfaar yaram.

Li behrep la bi hamneh denj ko jakleh purr gann, gann bu nyewwi purr daal nyewgeih kontan nehka fa ce jama so li dali kai purr gann.

Taskati hibaar si deka bi kena si gaayi mo binda neh kii diwon njiti si nyi sani karta muneh mom musuta japaleh jammeh jamano sani karta nyuneh mom lol la wakh

jigeen yuu tok di wawhtaen.

Woleh gai , woleh gai duhgum , mbohaa gorr gu tahaw laah teh lekettam bu ahmeh dukum , bohah , digoh deff si woleh gai b , muii woll nekah sukuff.

Haleh yu tokk di tachu ak di fehcha

perl bunj wehrr ce marajbi.

Lii keiyt bungh defarr la, nju taiiy kor, d woneh gigain bu tahaw, d reeeh, mungeh woneh neh njom njur genah yombaleh c dekah bi, njom li njeei deff leh njui jaaiy, mor genah yombaleh chi dekah b Waw.

Jigain bu rafet bu sanseh jigaini Wolof am nyulaayi kaababa sol ay takaayam di ree di wanene dafa kontaan si lumu don waaw jigaini wolof bu musoru musor bu tork ak jaarom